Abaana batanu bava maadhi, ababiri abasemba einuma batwiise ekidhomolo ekinhenhe, omuto yetwika akatono, ababiri abaghagati betwise ebidhomolo ebinhenhe bibiri ate abakulembeire agemye egaali nhebidhomolo bibiri kukaliya balikutambula.

Abaana ababili, oghundhi asitwiile omupiira ku kigere, ela ekigere ekindhi kili ghansi, bali kusambira ghansi mu itaka. Babalazeeku bigere byonka.

Abantu abangi ebe mereire oghundhi abuse ghangulu ayambaire olugoye olumyufu era nga akoze emikonho ya gisa ghansi mu bisambi bye abandhi ba mulingilile.

Ogha bbodha bbodha alimulugudho alikuvuga epiki, alivuga abaghala babiri omu ayambeire tishaati endheru oghundhi ayambeire tishaati eya kyenvu era egeito dhaibwe bombi ndheru, ghabula oghundhi ayambeire sitokisi oghundhi tayambeire.

Omukazi abeese omwaana kumugongo, omukazi onho alinha pini mukutu nh'omwaana alinha pini mukutu alinzenho asibye ekitambala kumutwe era omukazi onho alimulugoye olwebikalakala ebingi, ayambeire obupini kumukono.

Ebbendhera enhingi edhe melezeibwa ku buti obweru dhilimu ekala emyufu, endhirugavu, eya kyenvu, eya bbulu, emyufu, eya kilagala

Ekyalanhi ekyebyamasanyalaze omusaadha atyaime alikigemaku era omusaadha ono ayambaire etishati endheru, empale endhirugavu. Emberi ghe kyalanhi eriyo ebidhondhi bisatu ebya wuzi.

Emmotoka edhipakinze enhingi era dhiri mubantu bangi ghangulu ghadho ghaligho dhimanvuli enhingi ghansi mumanvuli dhirimu abantu bangi.

Endhuki eya kyenvunvu eli ku kimuli kya pinka. Ekimuli kino kilimu ebyerubyeru, nh'ebyeru. Endhuki elina amaghagha abili.

Emiyembe giri kuluti giri kulengedha giri emiyembe etanhu eminhenhe, akato kalala era giri mumakola gakiragala giri kulengedhera kumuti.

Abaana ababiri bali mu nhimiro ya dhuuma oghundhi atyaime okumpi aghali embago eibiri era ataire akadhomolo ka maadhi ku munhwa oghundhi ayemereire ayambaire omudhozi mu mmyufu oguliku ekituli nhe empale endheru nha gafa mu paaka.

Ngaali eli mu maadhi amangi ela ngaali eno elimu ebyeru, ebilugavu einhuma ghaayo, ela eli mu maadhi agalimu ekisubi ekyemeleire